Daro asati issippe uttidosona eta giddon qassi issoy denddidi etawu qofaa immiiddi de'ees. Hankkootikka qassi uttidi ezgiiddi doosona. Hageeti issi dere asa gidiyoogaadan taassi geliis.

dozatuppe tana zigaa giyo mitay aybba lo'es giidetii? a kuwan uttin woppu gaasa away eexxiyo seeta gala a giddo gelin i aybba irxxiyakkonne laa hegge aybba anjettida mitee?

Zannaqaa biyode I ufayssiyo ufayssay, laa aani siyettiyabay, tawu garssay bollay ufayttees. Yaa baada hegan maada uyada, pootuwa denddada, ne laggiyara hegaadan hanada ya simmiyode timirtteenne tamaaranawu lo''ees.

Kaarotiyaagiyo atakilttee mokki uttidaagee beetees. A giddon diya sharafa harummiyanne bul'iya issi yelaga na'aykka beetees. He na'aaykka qassi bootta shuraabiya maayidi karetta suuriyaa gixi uttiis.

Tophphiya luxettay keehippe lo'oshin ayisse nuna hagaa coo saleedan xaafi tamaarissiyogaa xallaa tamaarissin nu tamaaridi qassi oosuwa oottana deettes giidi hagee ayibattoo gaada tana yiilloy worin hagee timirtteeye kaassee gaada ubba hagaa gorddiiggiyoba gaada yiillotada aggaas.

Asay laa hagee tana aybba iiti ba ammanuwa ekkikko issoy likke gi uttigenne haraa ayssi cayi ayssi bochchi hegamala ta dossikke haakko hegee hegee likkegeeti intte ishi tana yiiluwan woriis issi bitanne hachchi ubba

Aawa ta iita dosays. ayssi giikko I tana guuttatettaappe doommidi keehippe ba siiquwa bessiiddi dichchis. ta oottoppa giidi tana tamaara giidi bawu oottidi tana dichchiis. ha saatiya gattiis.

Issi yelaga na'iya eqqara betawusu. Akka qassi issi bootta gurddiya gixada shurabiyaa karetta maayaa uttasu. Iyyoka iita lo'iyage so gurde diyage duge gakki uttidaagee beettees.

Ha luxettay yoosappe nu biittan yiida laamme malaalees tuma. Hagee qeeri naatuura ubbay ha cima asay benigee tsaafenaaga ba suntta xaafidi bessiyooge hagee keehippe malaaliyaaba.

Issi issi meretay tana aybba malaalees giideti leemissuwaassi hagaa intte ubbatto biidi be'iyo ajjooraa soossuwa ekkikko tana a qoppiyode keehippe malaalees.

Gondoro shin haytti haga mala siyoppo, issi indiyaa cimmiyaa taawu heran de'iyaara, mekappe giyogaa ekkaddaa banaa pulayayissi gadda tiya tiyaadaa, karettiyaa boxxaa kiyaroo, hana wanaree hana xiliyaa maydaa kiyadde gaa xeliyodde, lo'ikkinna ginni ne ay lo'ay kekkekiyaa gada cayadaa yiluwawu tagawu agaasi.

Zal'iya ta dosikke ayissi giikko he awan xuugettayidda hegan eexxa kiyara deriyan waassayidda yaagaara haagaara hegee tawu danddayettenna. Haakko I oosoppe. Hegaa gishshawu ta a mulekka dosikke

Kushe hiilliya urqqa munaqqada dumma dumabata bashshiya, otuwaa, keriyaa, jabana heganne hega malatiyaabat medhdhaydda diyaara beettawusu.

Ha beettiiddi diya heeray iita lo"es. Ankka qassi dumma dumma maatay mokkidaage guyye baggaara mittaykka mokkidaagee beettees. Miyyiyankka qassi ollay de'iyagaara haattay duge simmidi goggiyagee ubbay keehippe heeraa puulayidi wottiis.

Ha beetidi yiyya issi yeleagaynne naa''u yelagati miyiyyan eqqageeti issippe yexxana diyaageeti gidiyoogaa taani eraas ayssi giiko eti Wolaytta wogaa bessiyaa maayuwaa maayyidi bantta doonan maykkiya wotti uttido gishshassa.

Beetidi diya yelaga na'aay i karetta suuriya gixidi bootta shurabiyaa maayidi ba kushiyan oyqqidogee elektironikke miishsha gidida cagaa. hegee qassi asaa yan han diyaga hahuwan diyaga matan diyaga ubba gatiyaga.

dere asaara issippe diyoogee i ayba lo'iyaba giidetii? pa'a laa issippe miidi issippe uyidi i ayba ufaysees giideti? qoppiyode diyodenne ayba lo'ees giidetii inte hegaa loyttidi qoppite ane.

Issi yelaga na'ay ogiyaara biidi de'ees. Ikka bana pullayanaassi giidi ba qooriyan wogga worqqaa daro biraa ekkiyagaa shammiidi wottiis. Qassi caammaakka lo'iyagaa wottiis, I maayiddo shamizzeekka keehippe lo'ees.

Hagee beetiidi diyage mita keettaa, ayssi giikko ani daro mitay doorettidaage beetees, qassi maashshiinekka mitaa deiyagee beetes, hegan daro dumma dumma oydeti lo'iyageti giiggoosona.

Issi keettan bullachchay diyagee beettees. Ha bullachchaa giddon daro asay shiiqaagan jiippaasee elekitiroonike miishsha gididaagee yexxiiddi de'ees. Daro asay shiiqidi duroosona.

Hayttaa tukkiya kokkara miyoga ta keehippe dossayssi shiin tana a ixxisiyabay dees, ayssi giikko i darottoo yeeho keettaan ka'iyo gishshassi ta qa yeeho dossikke haakko I.

Kare meedosa ubbaappe tana geleshshoy ayba iittees giideti! haakko hegee asaa oyqqiidi maacca asaa i ekkidi oottiyoo palay hegaa hegaa asi diin ta issippe shiiqqada woriyaakko a biittappe xayssiyaakokka ixxikke.

Laa palabaa siyidetii? Issi ushshaa intte eriyaakkonne mirinddaa giyoogaa? A uyida asay a giddoppe makiinaa demmidi a woyitettes giida. Ta hegaa siyada a dosaas. Hegaa gishshaassi a ushshaa doommas. Hagee ishshi maalaaliyaba gidenne?

qabalee beettes, ankka qassi daro asaykka kiyiyage geliyage beetees, ankka qasi issi xaacee eqqidaagee beetees.

Issi cima bitanee bana yelaga gaanaassi yelaga naati haniyobaa suriyassi xeeran a birshshissidi ziippiya aattidaagaa be'ada laa waatay yaagin hagee paashiiniya gin cima kakakkay gaada cayada aggaas.

Haga dirssaappe ya baggaara de'iyaagee keettaa. Appe qassi miyyiyaara de'iyaagekka hara keettaa shin hana gidduwaan de'iyaa keettiyaa ayba lo"ay? qalamiyaakka tiyyetta uttasu.

Odi bessa giyooga intte eriyaakoneshin, hege la tana aybbalo"essi gideeti. I soon uttiigidi haraba haraba bessin ta upayttaydanne miiccaydde tarkka pe'aagassi. Hagaa Xoossi anjjo laa ayba lo'ii!

Tukke giyo ushshay tanna aybba yashshes giidetti ayssi giikko ta issi galla a uya simin ulluwaan tana qanxeretidi ganjje sakkidi daafursidi worichidi aattis, he galassasappe doomin ta peenoy geliyossankka uttana malla koyikke.

Ha beettiidi maykkiyaa ba doonan wottidi haasayidi diya yelagay potolikanchcha. A miyiyan qassi eqqida macca na'iyaa akka potolikanchcha gidiyoge erettees. Qassi etappe guye baggaara deiyage hegee toophiyaa banddiraa.

Daamoota deriyaa kiyiiddi deettees. Daamoota deriyaa kiyiiddi diishin ogiyaa miyyiyaara di'oy beettees. Di'uwaappe qassi ya baggaara cora dozzatikka de'oosona. asayikka ogee qa hallittyi hemetissennan ixxiin shuchchaa oyikki oyikkidi biiddi doosona.

Soodon hayla giyoo wottanchchay keexxido hoteliyaa appe guyya baggaara miidi uyiidi asay kiiyidi an zanaqanassi kaa"anaassi giidi i medhdhido haattaa giigisidoogaa be'ada ta keehippe malaalettaas.

Tophphiyaa bandiraa gidoon de'iyaa adi"le ciishsha meray i issi malaata giidid bessiyoobay nu biittiyaa etoophphiyaa keehippe upayttiyaaronne nu upayssa gidiyoogaa bessees. hegaa qoppiyoode tana keehippe ufayssees. ayssi giikko nu muletoo ufayttiyaageta gidiyoo giishshawu.

Kalttay karen de'iyagee beettees. Qassi appe ya baggaara issi yelaga macca na'iya ba huuphiya duge zaara yeddada eqqaasu. Akka qassi qeretti uttida mittaappe haahuwara eqqaasu.

tikkiyaa be'iyoode tana aybba iittees gaadi haakko i taw issi galla gediyaa caddin ta maarara marppiya udupuna caddetaas. he wodessappe a be''ikko ta agga aggada baagays tana i yashshees.

Dawuro deriyaa asaa ta iita dossays. Ayssi giiko eti biida asaa miizidi ushshidi kalissidi, immata mokkidi, eti aybba lo''o asee laa! ta eta qoppiyode tawu tuma keehippe malaalees.

Ha woga beetiya laapuntto pude xekkaa gakkanawu keexettida keetay musulumetu woossa keetta gidiyoge tawu eretees ayssi giiko eti ubay issippe shiiqidi utidooge tawu erettees,

issi goshshanchchay gaden de'ees a miyyiyan qassi hara daro yelaga naati goyyiiddi diyaageetinne budhdhiiddi diyaageeti doosona eti ubbayikka tokkiiddi diyoyi shukkariyaa gidiyoogaa beettees ayissi giikko eti oyiqqidinne hokkidi tokkiiddi diyoogee shukkaariyaa bonccuwa.

Issi yelaga na"ayi karetta suriya gixxidi qassi caammaa boottaa wottidi shuraafiyakka adill"e ciishsha meraa maayidi ba zokkuwan borssaa ba"idi ekkidi biiddi de"es. Hegee i efiiddi diyogee zokkuwan diyagee elekitirooneke miishshaa komppiiteriya woykko laappitooppiya giyoogaa.

Giyayi coo beettiiddi diyagan daro asati zall"iiddi de"oosona. Ha baggaara booraa zall"iya asati hini baggaara qassi kuttuwa asayi etappe ya baggaara deeshshaa dorssaa zall"iya asayi ubbaykka ba taran ba taran de"iyagee beettes.

Issi yelaga na'iya duge gakkiya wogga qamisiya maayidaara yexxayda dawusu. Qassi I miyiyan issi yelaga attuma na'aykka eqqiis. Hegee ubbaykka dungguzza wolayttagaa maayi uttiddossona.

woga aaho keettay beetees, a miyiyankka qeeri keettati beetoososna. qassi woga keettay woosa keetta malatees. ikka woosa keetta gidiyooge tawu eretees, ayssi giiko a boli masqalliya si'ilee de'ees.

Wuuyigen sharay hiixxetti uttiis. He sharaa miyyiyaan qassi qeri naati guyye baggaara uttidoosona. He sharaappe ha bagga gaxaaraakka issi wogga kanay bootaynne karettay de'iyoogee beettees.

Toophphiyaa banddiray beettees. Assi mahaaliyaan qassi kokoobe siille de'ees. qassi ha baagga gaxaarakka miittay eqqidaagee beettees. A miyiyaan qassi issi uttida qeeri garawiyaa sa'an de'iyaara beetawus.

Issi yelaga na'iya lo''ada beettaydda dawusu. Ippe ha bagga gaxaarakka qassi issi attuma na'ay dees. Shin ha attuma na'ay wottido migidiya keehippe lo''awusu, akka aA loyttada uttaasu.

Ha luxetta keettan xaafeti kaaqetti uttidaage aybbe giiko tamaare naati bantta eeshsha morena mala giidi eta kaalletiya gadaaway etassi kessido erissuwaa. appe qassi guyye baggara diyageekka hara erissoy dees.

maxaafay beetee, ha maxaafaa boli qassi de'iya woga pootoy bessiyoogee i ha bitanee xaafidaagaa maxaafaa gidiyoogaa erisees. ha bitaniya suntaykka dotoriya lamma akilila geetettees.

toophiya orthodookisse woosa keettaa asati issippe bantawu kutaa maatidi ufaytiidinne banta meechchaa baala bonchiidi diyaageeti beetoosona. eta miyiyankka qassi issi wolqama woga orde na'ay kambaa tookidi baqiidi dees.

Issi yelaga na"ay baagaa doonaa dooyiri coogiri haasayiiddi de"es. Qassi a miyiyaara eqqidi siyiiddi diya nayikka issi bootta shuraabiya maayidi uttis. A xalaala gidenna. Qassi hankkoy odiiddi des.

Issi yelagaa na'ay ogiyaara duge simmi biyaagee beetees. I ogiyaa biyogaappe ushshachcha baggaara issi qassi hara qa yelaga na'ay suppermarkketiyaa dooyidi zal''idi diyaageekka beettees.

Wolaytta keetay heezzu mera tiyettida bandiraa giddon diyaagee beetees. Qassikka heezzu meratikka adil'e ciishsha meraranne karetaaranne zo'uwaara.

Issi yelaga attuma na'ay eqqiis. Ikka bagaa huuphphiya qanxxissichchidi muleera meeseele gidid uttis. A miyiyankka qassi issi yelaga na'iya eqqaara ba huuphphiya dichchada duge zarara yedda uttasu.

Oyddu asati issippe uttidosona. Eta sinttan sayinee des. He sayiniya bolli qassi buddeenay woxiyara aadhdhi uttis. Ha asati ha kattaa maanaaniyageeta gidiyogee tawu erettis.

Cora yelagatti issippe eqqidi issi kiyida erissuwaa nababiidi de"oosona. Etikka qassi timirttiyaa wurssidinne banttawu oosuwaa kooyidi de'iyaageta gidiyoogadan eti oyqqido woraqatay odees.

Issi yelaga na'iyaa eqqada a giddon zal"iyaara ippe miyiyaara giigi uttidaagaa bollan dumma dumma a bayzziyoobay shiqi uttagee beettees. qassi akka yiida aswu immayda beettawus.

kaarootee dicii dicci wogaa gidaageenne a miyiyan qassi ha bagaara de'iya woga askaadoose beetees. ha askaadooseenee teeriiteeridinne ayfidi yondoddi uttiis.